Arkitekcherii fi ijaarsa jechuun namni ogummaa tokko qabu yookiis baratee yookiis uumaman arkitekcherii tokkorratti hundaa'ee yookiin ijaarsa tokko ijaaru kan danda'udha. Dhalli namaa arkitekcheri yookiin ijaarsawwan gara garaa hojjechuudhaan manneen garagaraa ijaaruudhaan kanneen keessa jiraatanidha.

Rifeensi dhala namaa irratti kan argamu yoo ta'u dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa fi miidhagina dhala namaatiif kan kennuudha. Dhala namaatiif gaaddisa ta'ee sammuu dhala namaa gubbaa irratti biqilee argama. Faayidaa dhala namaatiif kan kennu jechuudha. Kanaaf rifeensi faayidaa guddaa qaba.

Kitaabota jechuun madda beekumsaa bakka tokkotti barreeffamanii, kuufamanii dhala namaatiif beekumsa dabarsan jechuudha. Matsa'iitii jechuun ammoo barattoonni mana barnootaa oolaanoo irraa eebbifamanii ba'anii matsa'iitii sana ni fudhatu. Gaazitaawwan jechuun ammoo odeeffannoowwan garaa garaa bifa barreeffamaatiin raabsaman jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun dhalli namaa bu'uuraalee misoomaa garaagara irratti hundaa'e hojjeta. Buuraalee misoomaa dhala namaatiif faayidaa guddaa kan qabaniidha. Madda galii dhala namaa ta'uudhaan dhalli namaa jireenya isa jiraachuudhaaf buuraalee misoomaa irratti hundaa'eetti kan inni jiraratu.